Fulaawa bɛla laani n tam teebuli zuɣu ka buku di bayi doya pa taba ka din do gbunni maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka din bɛ zuɣusaa maa nyɛ zaɣ piɛlli ka parantɛ piɛla ayi tam teebuli maa zuɣu parantɛ piɛla ayi maa yinga nyɛla zaɣ bila ka yinga nyɛ zaɣ titali zaɣ titali maa puuni ka paanu bɛ ka so ʒiya gbubi tii ka laɣari pa teebuli maa zuɣu ka dibaa nahi nyɛ zaɣ piɛla ka dibaayi nyɛ zaɣ nyɛ zaɣ dozim

Niraba ata n laɣam ʒɛya ka gbubi pai dibaayi ka yino pili zipiligu ka yɛ liiga dozim ka yino gba yɛ liiga dozim ka kom doya kodu tihi mini kpukpali tihi bɛ bi nyaanga

Bihi anahi n siɣi ʒɛ kom ni ni bi tooi kom ka bihi ata nyɛ bidibsi ka bihi yino nyɛ bipuɣunga ka bipuɣungi maa pili zipiligu ka gbubi boɣati ka bidib yino liiga mali zipiligu ka o gbubi kurigu boɣati ka bidib yino liiga nyɛ liiga dozim ka o gbubi kurigu gbambila ka yino mii gbubi silba tahali